Neen kohagu shee n boŋɔ ka paɣaba koharili di nyɛla chinchina ka chinchina maa ti mali ko balibu balibu ti mali ko dozim ka di garisi ka mali ko chichɛra

Bia yolibu shee n boŋɔ ka ma gbubi bia ka too bindirigu ka o dira ka n ba gba mii mini bia ʒiya ka bi diɛmni bihi maa

Salin gbiribi n boŋo ti mali paɣaba mini dabba ka bi bɛ ko biɛɣu ni n toori niŋdi gbambihi ni